Ongolo oshiyamakuti shomokuti kakekele ohashi kala ngaa mehala lya gamenwa ndyono li na iinamwenyo yomokuti hali ithanwa Etosha. Ongolo oshinamwenyo hashi nana aatalelipo kuza kondje yiilongo ye ye ya tale kutya osha fa peni.

Uuna omvula ya loka opu na omeya gamwe haga talama muundama. Omeya ngono ohaga tulwa nee oohi nenge haga longithwa okutekela iimeno, okuyoga iikutu osho wo oku iyoga komalutu gaantu. Aantu yamwe ohaya longitha omeya wo ngono okuteleka iikulya yawo, ngele kaye na sha omeya gokuupomba.